Naa'uuraji nafturgo, jee hiite, gudda kashi tati. Ɗo mari lawni daneejum, ɗo mari bulu, ɗo jooɗi dow kataako.

Koromje be launi mai ndiyam madara ɗo mari filo manga manga ɗiɗi ɓalejum ɗo dari be tails mai danejum.

Sudu on be ɗo fauni ɗum be tais, non de kalakala ɗon bob hita juɗɗum ɗo jilmiti danijum be goldi, hasera majum ɗon mamɓude, ha lungu majum ɗon lawol nastuki.

Kataako je ɓe naftirta ha fiyugo koronje ɗo dari ha leddi, ha ɓawo maajum don koromje je fiyiga hasera majum ɗon lep.

Limse kampaala, ɗo ɓorni haa ɓanndu goɗɗo, ɗo mari kala ping, be ɓaleejum.

Yonde sare be leggal gadina mangal ha yeso majum, don sare be dammugal gotel bo dammugal do mabbiti ha leddi majum don hako nonde bokko bokko.

Ɗo saare'on jeɓe mahi ɗum ɗow bee les ɗon mari pilas ɗuɗɗum, ɗon mari penti ɗiɗi, boɗeejum bee ndiyam gooro haa yeeso mai ɗon intalop, haa sera mai ɗon fulawa nonde mɓokko mɓokko, ɗon naftira ɗum ngam waɗugo saare ko makaranta

Ɓukkon fijoɓe bol kosɗe je leddi, ɓe ɗo joɗi ha leddi ɓe ɗo forti kosɗe maɓɓe, ɓeɗo ɓorni limse yelo, be sok yelo, be paɗe denejum, amfani majum ngam jartungo ɓanɗu, woɓɓe fere ɗo hosa ɗum sana'a.

Tivi none ɓalejum ɗo joɗi ha leddi, hasera majum ɗon bulog, min ɗo naftira tivi ngam larugo hoto, be nanugo habaruji.

Nyamdu on je ɓe defi, nyamdu nasara je ɓe sarrifi, ɓe wati ha tasaje, ɗo mari nonde goldin be popul, min ɗo naftira be iri nyamdu ɗo ngam nanugo ɓeldum amin, be ɓeddugo njamu.

Ɓukkon makaranta ɓeɗo joɗi ha nder aji, ɓeɗo ɓorni toggoje ndiyam bula, ɓeɗo ardini defte ha yeso maɓɓe. woɓɓe maɓɓe ɗo hifni hifneje. minɗo naftira be makaranta bgam hokkugo tarbiya ɓukkon, be hokkugo ɓukkon andal zamanu beje dina.

"Paɗe padugo" je worɓe ɗo jeri ha leddi ɗon balejum be danejum ɗon kola goro ɗo naftira paɗe ngam faunugo ngam a tungo amin nyau je min fottata.

Sare don mahi ha yeso majum be do wadi glas do nde blubi balejum acchaka majum don alluwa je genda do vindi be bindi bolejum hagefe majum don vindoji don alluwa gendan feren.

Yeri be sarka je be nastidi be olji bo baleju be bokko bokko be sarri fiyeri majum asira majum ben chenji habbugo jude hanewai naftidi be ol ji majum do jodi ha der kwali majum balewol be do naftida be majum ha watugo be do faunira be majum.

Paɗe ɗo joɗi ha leddi. Ha kombi majum ɗon mahol, ɗo mari nonde ndiyam koi. Ɓeɗo faɗa paɗe gam faunugu. Gam ta kuje tufa goɗɗo, gam ta kolba ta'a goɗɗo.

Piled ɗiɗi nonde daneejum be ɓaleejum, ɗo mari haako gortogal, gootel ɗo mari nyamdu haa nder man, ɓe ɗo naftira nyamdu ɗo, ngam nyaamugo.

Plat ji je min andiri be dina set ɗo jeri ha leddi nonde danejum be boɗejum, hasera majum ɗon cokali nonde danejum be boɗejum, ha caka majum don takaije nai ha nder pilat be nyamdu, min do naftiraɗi ngam watugo nyamdu.

Debbo, o ɗo rufiti gaasa maako hedi geefe, gefe bo o ɗo moori morɗi atachimen, gaasa ɗon nder ko roɓe naftirta ngam fawnugo, ɗo vo’ina debbo, debbo ɗo naftira ngam fawnugo.

Pauda je roɓe watata ha yeso, ɓe sarrifi ɗum be lemu ɗo naftira pauda mai ngam vo’utungo yeso, ɗo voina laral.

Kwali lekki to joɗi ha leddi o mari no ɗi danijum be kofi o mari bindi balejum ha les majum, don tais be mari balejum be ndiyam ɗodɗe o naftira lekki ngam yarugo. heba sorki

Sarka faunugo jeroobe ɗo wati hadande debbo o ɗo wati be limsi node boɗeejum.

Yonde sare je ɓe mahi be blog pentaka waɗa ka plasta, ɗo mari dammugal bulu ɗon ɓingel petel ɗo dari ha yesso majum ɗon dago ɗo fe’ite ɗon varanda je waɗaka plau ɗon leggal ha yeso majum je mari hako ɓokko ɓokko.

Goɗɗo ɗo ɓanti riga roɓe riga juɗɗum je mari nonde danejum be ɓok be ɓalejum ha sera majum ɗon korowal ha ɓawo majum ɗon miiro.

Faandu fauda mabbitinga ɗo jodi ha leddi, ɗon fauda ha nder, ɓe ɗo naftira fauda ngam faunugo.

Kwalije Jareteɗam, Je Min Ɗonata Chiɓɓita Ɓe Pureɓilis, Ɓe Je Pik Maɗara Ɗo Jeri Ha Ca'ago, Ɗo Mari Launi Kala Kala Minɗo Naftira Ɓi Majum Ha Yarugo Ɗo Ɓeɗɗa Njamu Ɗo Ɓeɗɗa Semɓe.

Tuta lesdi ɗo dari ɗo mari nolɗe tati ɗo mari bodejum bulu be yelo ha chaka majum do mari kode guda jiyego do naftira ngam hollugo bam banci lesdi.

Gazal je robe finata wali ha leddi do maɓbiti do mari nonde boɗejum men do naftira ngam finugo gite ɓeɗo naftira ngam vo’utugo yeso ɗebbo to o fauni.

Sondu on je min yoonata jaule ɗo joɗi ha dou katako. Katako majum ɓe ɗo fii, ɗon leddi ha les majum. Ɗo joɗi alamani bana oɗo dura on ha sera majum ɗon leddi bannin.

Kulaji manga manga je waɗugo ndiyam ko waɗugo gari ko kuje fere yara babal buki ɗo yawindiri set tati ɗo mari bulu be lait majum ɗon hoto gite ha yeso majum ɓeɗo naftira be majum to a yaran kuje sare buki ko inde ɗo wata nyamdu ha nder majum.

Der sudu on juddum be do wadi flo hakon biwindo be veiti katifa be veiti beshi don debbodo jodi katifa majum glas noude daneju ha yeso majum don dammugal be baf daneju

Chaaja, ɗo joodi haa leɗɗi be naaura ha les majum, ɗon zaane fulaawa.

Yiri marori danejum ɓelawi, be hako bokko, ha nde plate, don kusel ha sera majum ha gefe majum ɗon yaji be do rufi, beɗo naftira be majum ha nyamugo heba sembe.

Alluha gengal ɗo dari hasera lawol, ha les majum ɗon gene nonde bokko bokko, ha yeso majum ɗon leggal ɗo mari hako nonde bokko bokko, ha ɓawo mai ɗon himɓe ha seraji mai don himɓe amfani Alluha ɗo ngam tallujuggo hajeji.

Yeso durowa je leso, ɗo mari penti nonde goro, ɗo mari pulawa ɓe ɗo zani ha yeso majuum don kuje ɗiɗii je be jogata ɓe dasa durowa mai, ɗo jodi ha leddi, amfani majuum ni ɗo wata kareji ha tonton don yirije min ɗo wata ha nder kala siga goddo pat goddo do naftira durowa ɗo wara.

Na'ura on jee ɓe naftirta ha hiite lamtarki, ɗon jooɗi mitaji mai guda tati ɓaleegi. Ɗon wayaaji kala kala, ɗon yelo ɗon boɗejum, ɗon bulu ɗon ɓokko-ɓokko, ɗo naftira be majum haa kuɗe hiite lamtarki.

Ɓiɓbe leɗɗe, mangoro, kankana, abarba, be apple ɗo taiti ɗo rufi ha nder plad, nda ndiyam goro da cokali balejum goɗɗo ɗo nokka nyama, amfani maju ɗo voyna ɓandu ɗo ɓeddina goɗɗo yiyam.

Gilgu ɗo joɗi ha dow gene, gene majum ɗo mari nonde ɓokko ɓokko be ɓalejum. Kala gilgu majum node pin ɓokko ɓokko be ɓalejum ɗo mari gite manga manga.

inji jey ɓe naftirta haa waɗugo weldin ɗo dari haa bee taaya ɗiɗi ɗo mari nonnde Lemu haa sera maajum ɗon feere jey mari nonnde ɓaleejum, ɓe ɗo naftira haa maajun to ɓe takkan dammugal koo kuma to ɓe waɗan weldin dammuɗe ɓe ɗo naftira bee may

Himɓe ɗiɗi ɗo dari, ɓe ɗo jala, ɓe ɗo vakki ndiri, ha ɓawo maɓbe ɗon fulawa launi bokko, ha ɓawo maɓɓe ɗon himɓe ɗo dari.

Tutawol lesdi je mari launi didi ,launi bodejum be danejum ha do majum don crawn je mari launi diyamkoi.

Ɗo adikoji on je min nyonata goggoro ɗo jeri ha leddi. Ɗo mari lawni kalakala, ha chaka majun ɗon fere launi bokko bokko. Ɓe ɗo naftira ha irin lamar ɓangle pati.

Samira nonde daneji. Ɗo mari fulawa nonde ɓokko- ɓokko. min ɗo naftira ngam sili, min ɗo naftira ha watugo nyamdu, min ɗo naftira ɗum ha defugo.

Leggal manngal ɗo dari e nanta geene haa les maagal, nda feere bo peetel peetel, leggal ni ɓe ɗo aawa haa saare ngam hokka dawdi heɓa himɓe jooɗa, nden hokka henndu.

Do jamde on do jeri ha leddi kala kala don jude bodejum don jude bula don jude balejum don jude bokoboko be do naftira ha fistugo jamdi, ha sumbutugo jamdi, ha habugo noti.

Yeri je on ɓe ɗo jeri, yeri be sarka ɗo mari node kala kala ɗo mari bit bulu, be bit golji, ɗe ɗo naftira be yari hawatugo roɓe ɗo naftira ɗum ha ppaune ɗo vo’ina yeso debbo.

Durowa do jooɗi haa pallo haa leddi, launi majum danejum be burown, ɗon koloba haa dow mai, haa ɓawo mai ɗon ko min ƴonata sitan. Menɗoo naftira sitan ngam sigugo tivi, menɗoo naftira durowa ngam faunugo pallo.

Inji sumputuggo jamɗe ɗo waali ha leddi, ɗo mari juuɗe ɗiɗi hoore mai ɓalejum, ɓandu maajum bulu be ɓoggi ha sera mai.

Leso ɗo ve’iti ha leddi wala katifa ɗo mari noni kofi hore majum ɗo mari noni kofi be ndiyam goro ha gefe majum ɗon jamɗe a naftira leso ngam walugo ha suɗi ha hotel je.

Na'uraji ɗo dari, ɓo je ga'énɗo nonɗe gallùra, ɓe ɗanejum ha'sera mà'jum, ɗon fere, node lému ha ɓawo mai, ɗon node gallùra be ɗane'jum.

Yeeso sare gidan sama, ɗo mari windoji jego be nonde yelo, yeeso be mari dammuɗe tati, yeeso mai boɗejum.

Ɓiukkon makaranta, ɓeɗo jeri lahi ha dow buwangal, ɓe ɗo ɓorni yunifom, ha sera majum ɗon gene kolo majum girin.

madi on je ɓe mahi ɗo mari dammugal danejum maɓɓiinga, don madi juɗɗum juɗɗum ɓe waɗi, ɓe ɗo fauni ɗum ɓe penti nonde bulu, yeso majum danejum, ha les majum ɗon gene

Yonde sare do mabbiti, do mari get noni goro, hadow mai don mahol danejum bi balejom, ha yeso majen don daldal, min do naftira yonde sare gam jodugo wada lamar.

Deftere ɗo jouɗi haa leddi ɓe ɗo fauni ɗo mari none boɗejum be bindi Arabiya, haa sera majum ɗon zane julurde, haa gefe majum ɗon bindi Arabiya be none danejum min ɗo naftira ngam jangugo weɓa andal.

Pali urdi on je min ɗonata lation ɗo dari guda ɗiɗi, nonde mai danejum be bindi ɓalejum, min ɗo naftira ha ɓanɗu min ɗo wuja, minɗo vo’ina laral ɓanɗu ɗo waɗa laral ɓanɗu ɗelka.

Saare on je ɓe mahi be ka'e ɗo yoyyowndidiri. Inde wuro ɗo ɓe ɗo nyoona ɗum sukur kindom, ɗo mari leggal haa dow maajum ɗon haako noodi ɓokko- ɓokko.

Hoore gorko mannga, o ɗo laɓi laɓol zamanu, ɗo ɓorni limse nonnde galluura, haa sera maako ɗo korwal.

"Julurde" on himbe ɗo jooɗi ɓeɗo hebbini alama bana ɓeɗo nana tabsir, ɓeɗo jooɗi hakkilo maɓɓe wala hatotton ton maɓɓe nda dammuɗe windo ɗo maɓɓiti babe majum man ɗo naftira ha nanugo wa'azu, ɓeɗo jula ha nder majum.

Tutawol leddi ɗo mari nonde tati bokko bokko bodejum be ndiyam bula, ha caka majum ɗon danejum ɗo mari star ndiyam gerade ɓe ɗo naftira be tutawoll on ngam andugo lesdi.

Kofi daneyol ɗo joɗi kofi majum je koloba on, ɗo mari juɗe, ɗo joɗi ha leddi, ɗo mari maɓɓode boɗejum, ɓeɗo wati kuje hander majum min ɗo naftira kofi ha yarugo kuje, min ɗo naftira hasilugo hasudu.

Njɗmndi ɓaleejum, ɗo dari haa suudu, ɗon mataakala haa sera may, haa do maajum ɗon njamndi boɗee- yelo, be ɓaleejum.

Yonde sare ɗo maɓɓi, ɗo mari dammugal nonde ɓalejum. Yeso sare majum ɗon gene nonde ɓokko-ɓokko. Ɗon mahol ha gefe majum ɗon sudu juɗɗum.

Ɓukkoi rowɓe ɗiɗo ɓe ɗo ɓorni limse goto ɗo jogi deftere ha juɗe goto o ɗo waɗi chardi dande o ɗo wati glashi gite.

Kwali lekki, je vi'ata bitaminsi ɗo jodi ha leddi be nonde ndiyam geraɗe, be hoto ɓiɓbe leɗɗe.

Kwali lekki ɗo joɗi i ha yeso majum ɗon lekki ji ɓeɗo jeri nodi danejum kwali majun nodi ndiyam geraɗe be bindi balejum en do naftira lekki ngam to min yamɗai min heba sauki.

Dessare do mari fulawaji launi mai ndiyam hako be intarlog haton ,mindo naftira fulawa gam voungo sare.

Nyamdu on, ɓe defi ɓe waati haa nder pulet jelov ɓe rufi kusel ,haa nder may be waɗi kolo may yelo. Haa geefe maajum ɗon taliya jey ɓe defi ɓe waɗi kolo may boɗeejum. Haa sera maajum be haako tinngeje on ɓe he’i ɓe waɗi fulaawa daneejum, ɓe ɗo naftira nyiiri nyamdu ɗo ngam ɓeddugo ƴiyam ,ɗo vo''ina ɓanndu.

Himɓɓe dambe ɗo waɗa damɓe, goto do’i goto, ha sera majum ɗon himɓɓe laro ɓe, ɓe ɗo jala, amfani mai ngam waɗugo cede, jartungo ɓanɗu.

kwaɗo be kii ɗo jerindiri ha leddi, ha dow majum ɗon njareteɗam ɗo jeri ndiyam lemu. Min ɗo naftira kwaɗo ngam falugo dammugal. Min ɗo naftira njareteɗam ngam yarugo.

Kwali lekki guda tati do jeri gotel do wafi dow gotel, gotel bo do jodi ha leddi nonde danejum be bindi poppul ha gefe mai be do fauni dum be bindi balejum en do naftira lekki gam en heɓa saji bandu amin do ennyowe.

"Yeriji" je robe watata ɓe jeri don himɓeji ɗon goɗɗo ɗo joɗi ha gefe majum amfani majum ngam roɓe wata vo’ina faune.

Pepa ɗo mari bindi A, Ba, Cha ha les majum ɗo mari bindi 123 nder majum ɓalejum bindi man dane jum sera majum ndiyam ɓokko ɓokko.

Agwagwa solɗini ɓingel mari nonde mai danejum, ɓingel mako nonde mai ndiyam leddi. ɓeɗo dura agwaa...

Juuɗe ɗo jogi yeri, yeri be sarka jei ɓe windi Halima. Ɓe ɗo naftira be iri majum ngam paune. Goɗɗo ɗo yaara sarka mum ɓe winda innde maako ngam o naftira. Ɗo wo’ina paune rewɓe. Sarka ɗon nder ko ɓe naftirta ha paune.

Gaare on ɓe nyooti ɗum ɓe huuwi kuugal naa'uura booɗum, ɓe naftiri be gaaraaji ndiyam gooro, ɓe waɗi ɗum haa jubi may haa leddi, haa geefe maajum, ɓe waɗi jubi may rawun. Gaareewol daneewol, ɓe ɗo naftira be maajum haa fawne. Worɓe ɗo ɓorna gaare ngam fawnugo, ko ngam yahugo buki.

Madi ɓe mahi je gidal sama ɗo mari penti ɓalejum ha dau majun ɗo mari glas, ha yeso majun ɗon mota titit ɗo dari, ɗon leddi ɓe rufi je lope, ɗo mari dammuɗe manga manga.

Babal sigugo jamɓe, ɓe do ƴoona ɗum wokshop. Ɗo mari jamɗe kala-kala. Men ɗo naftira be iri jamɗe ɗo ha vo'utungo mota, mashinji, ko to ɓe fisti mashin, ko to ɓe jippini inji mota. Ɗo mari nonde boɗeejum, be yelo, be griin, be blu.

Ledda makaroni do jodi ha leddi do mari londe bokko bokko be yelo, be do defa gam nyamugo do woina bandu do hokka suno.

Maadi: Ɓedo maha gidan-sama. Ha gefe majum ɗon katako, ha les mai ɗon goɗɗo, ɗon dammuɗe be windoji, bedo penti-penti danejum. Ha sera mai don katako amfani majum ɓeɗo naftira ha waɗugo makaranta, hotel, ko sare.

Shago je sorrugo wayaji, ha dou majum nda wayaji ɗo jeeri, ha les majum nda koloba nonde ɓaleejum, men ɗo naftira be waya ngam nanugo kira.

Jamɗe je min nyonata spaina, ɗo joɗi ha nɗer akwati mai, ha leddi nɗiyam lemu, ha hore maju don hifinire je min nyonata helmet, jamɗe min do naftira ha sumputugo jamdi ha fistugo jamɗe.

Debbo oɗo dari oɗo ɓorni limse kampala lawni geraɗe, be popul oɗo padi paɗe oɗo ɓa'ri mota danejum, be taya ɓalejum.

Inji je waɗuugo jus, ɗo mari nonde ndiyam lemu, ha dou maajum danejum. Ɗon kuuje ha nder maajum halles maajum ɗon koloba je maari ndiyam ko ɓe dirɓi. Men ɗo naftira inji ɗo ngam dirɓugo to awaɗan juus.

Durowa on ɓeɗo jeri Arkur'ani ha dou majum. Ha gefe majum ɗon maadi be penti danejum, ɗo mari windo ɗiɗi. Arkur'ani min ɗo naftira ngam jangugo hala deena.

Ɗoo kuujee deffugo on, jee min dollata makaroni ha nder leeda maajuum, de mari nonde buulak, be boɗeejuum, haales maajuum, ɗon juuɗee ɗo joogi. Ɓeɗoo naftira ɗum ha defugo nyamdu, ɓeɗɗoo naftira hababal Lamar.

Fayel guda tati ɗo jooɗi ,ɗo mari ndiyam boɗejum, ɓokko ɓokko be ndiyam bula .Min ɗo naftira haa waatugo defte, min ɗo naftira haa waatugo saatifiketji a min ,min ɗo naftira haa yahugo makaranta.

Maadi jei timmaka ɗo dari, gidan sama. Ha les maajum ɗon cuɗi dammuɗe manga-manga, gotel ɗo maɓɓi, gotel ɗo maɓɓiti reta. Ha yeso maajum, ɗon himɓe ɗiɗi ɗo dari.

Ɓingel deɓɓo oɗo joɗi dow korwal odo ɓorni riiga juɗɗum do mari nonde ɗiɗi nonde lemu, be danejum ma yafi mako nonde madara odo yowɗi diri juɗe mako ɗiɗi.

Firich ɗo maɓɓi, ɗo mari fulawa ha yeso mai, ɗo joɗi haa leddi haa do tais balejum be mil kolo, ɗon fulawa girin haa sera mai.

Supayna ɗo waali haa mahol kaci tati, mannga be petel, ɓaleejum ɗiɗi be boɗeejum.

Mahol loope on ɓe tarni, haa nder maajum ɗon danki, bo ɓe naftiri be sekko, ɓe waɗi ɗon suudu bulok ɓe mahi be bulok, ɗon kontiina ɗo dari haa nder maajum, bo ɗon geene ɗo taari saare maajum, ɗo mari haako bokko- bokko.

Fadu urdi do dari hagefe majun don koloba do mari nodi bulu ,golabamai do mari nondi bokko bokko be do naftira be majun ha susugo ha bandu do hada katcele bandu.

Kusel ɗo sawi ha ɗerewol ɗo joɗi nder paranti daneejum. Ɓe ɗo waɗi ɗum be girin bins, ɓe he’i karot be kabej, debbo ɗo ƴakka. Ha sera maajum ɗon fok jei tufugo. Amfani maajum ɗo ɓedda njamu ha ɓandu goɗɗo.

Mayo nyami sare, ha sera majun ɗon leggal ɗo mari hako bokko bokko, ha gefe majun ɗon himɓe ɗo dari ɓe ɗo wati limse danejum salla baleji, ɓe ɗo vakki boro, ndiyam bo ko ha toi.

Fulawa on je be kwaɓi, ɓe sigi ha dau leppol danejum. Ɓe ɗo wada cincin, ɓe ɗo wada donut, ɓe ɗo waɗa panke be majum. Ɓe ɗo naftira ha yarugo shayi bo ha yarugo be juice.

Sondu ɗawisu ɗo dari be launi kala hala haɓandu mako daande mako launi boɗejum.

Kampani on, jey ɓe ɗo jeeri mootaaji haa yeeso maajum. Ɗo mari maadi, gidan sama haa yeeso maajum, ɗon leɗɗe juɗɗe ɓokko ɓokko, caka daldal maajum, ɓe ɗo waati intalok gabaɗaya, haa yeeso maajum ɗon njamndi jey dammugal. Ɗo naftira be irin babe ɗo, haa waɗugo kampani, haa waɗugo hootel.

Fiyoɓe bol ɗo nder fili da gol kipa ɗo dari goɗɗo fere ɗo do’i ha leddi o ɗo mari limse nonde yelo da goto bo ɗo mari limse nonde danejum ɓalejum nder fili majum ɗo mari gras kapet girin ɓe ɗo naftira be majum ha hebugo cede ha jartungu bandu.

Ɓinngel o ɗo waɗi juuɗe ɗiɗi haa gole maako.O waɗi limse lawni daneejum, duhi salla man bullu, o faɗi pade lawni leddi .Haa sera maako, ɗon kapet lawni haako.

Babal sigugo defte ɗo sendi kachi tati, ha caka ɗo ɗon defte none balejum, ha gefe ɗo ɗon defte noni danejum. ɓe ɗo naftira defte gam jangugo tariji.

Juulurde jei be fauni be penti nonde goro be burawon. Ha caka majum ɗon penti node ɓokko ɓokko, ɗo mari kuje juɗɗum be lewru be koode,. Min ɗo naftira juulurde ngam juulugo wakkati.

Ɗo maayo on ɗon sendi ɗiɗi. Ha gefeji mai ɗon gene, leɗɗe, ɗon mari nonde ɓokko ɓokko, ɗum ɗo juuti dilli danejum tan a larata.

Gora njareteɗam, kala tati. Gotel danejum, be pepa ndiyam haako, gotel ndiyam haako, gotel danejum be njareteɗam ndiyam lemu. Haa les majum ɗon danejum be njareteɗam ɓalejum. Ɓe ɗo naftira ngam yarugo.

Taaso takayje guda tati, be lawni daneejum, ɗo waati haako haa nder, haa sera maajum ɗon pilet feere be haako haa nder maajum.

Dammugal saare je ɓe fi be kwano ɗo maɓɓi. Ɗo mari mahol junngol waɗaaka plasta, haa do maajum ɗon kataako ɗo fi. Haa geefe maajum ɗon mahol je ɓe mahi ba daldal, haa sera maajum ɗon lambatu.

Ɓikkon makaranta on ɗo dari layi. Ɓe ɗo jala, ɓe ɗo ɓorni toggoje iri gotel haa mahol. Ɓaawo maɓɓe ɗo uppi bolom-bolom, ɓe ɗo jeri, haa yeso maɓɓe ɗo vindi nyalaumaare arande haa makaranta. Ɗon colli haa kombi maɓɓe.

Sare je ɓe mahi be loope, sare mai ra un, ɓe ɗo hippi be titiji, ha yeso majum ɗon loope be gene jorɗum, ɓe ɗo naftira irinci ɗo ha babal sutugo, ɓurna mauɓe ɗo naftira ngam sutugo.

Leɗɗe ɗo jeri ha nɗer nɗiyam. Be ɗo jeri ɗuuɗɗum. Min do naftira liɗɗi ngam waɗugo hako. Beɗo naftira liɗɗi ha waɗugo banɗa. Wobbe fere ɗo sa'abu bannin.

Dammugal sudu be korowal naulu mai ndiyam geraɗe. Ɗo mari labule kala ɗiɗi nauli majum ndiyam geraɗe, gotel mai bo naulu mai ndiyam bulu.

Debbo, o ɗo mori morɗi voonde. O ɗo ɓorni toggowol daneejum. Ha sera maako, ɗon fanka ɗo dari. Ɓe ɗo naftira fanka, ngam bokkugo hendu.

Murhu je ɓe naftiri be njamdi, ɗo joɗi ha leddi ɗo Mari Kosɗe tati, ha caka majum ɓe ɗo wadi Paune. Fande ɗo yowi ha domai fande mai ɗo Mabɓiti ha gefe majum ɗon taso'o.

Jamde je min naftirta ha watugo mota ko sanjugo jamdi ha mota, ɓeɗo jeri ha dou drowa ɗon nonde ɓokko ɓokko, nonde boɗejum, be ndiyam lemu.

Babal fi’ugo bol juɗe je rooɓe, ɗo mari ge ne launihako, ɗo mari gola danejum.

Kofi silva ɗo joɗi ha dou katako ha leddi, ɗo mari juɗe balejum, me ɗo naftira kofi ngam watugo ndiyam, ngam hokkugo hoɓɓe ndiyam.

Na'ura dirɓugo ɗo joɗi launi mai ɓalejum ɗo joɗi dou na'ura fere bulu. Ɓeɗo naftira be mai ngam dirɓugo.

Sipikaji on ɗo jeri ɗuɗɗum sipikalji manga manga je d je en naftirta ɗo jeri ɗuɗɗum ɗo mari nonde ɓallejum ɓeɗo naftira ɓe majum ha taro irin buki ɓangal inde ɓeɗo naftira waɗa gimi je himɓe ngomata.

Kuje sili sudu on je min ɗonata show glas ɓedo waɗa ɗum be jamdi on ha yeso majum bo ɓe wada glas, ɓeɗo naftira be majum ha sigugo urdi, umra, ɓeɗo sila rossis ha nder majum ɓurna pat amariya en on naftiriɓe be irin ɗo.

Hako je min donata ogu, do rufiti duddum ha leddi be do naftira be maju ha wadugo hako, be do dolla bannin yara be do lotta be manda be wata mal toni be yara gam hala beddugo yam amfa e abawo maju don ledde genoji bokko.

Deftire ɗo joɗi ɗo mari nonde tati ɓalejum, be danejum be ɓokko-ɓokko, ɗon madi hayesu majum bana get nastugo wuro ɗo bindi sokkoto kallife alama ɓeɗo hokka tarihi on ha dow lesdi sokkoto.

Hore leso ɗo dari diyam goro, ha sera majum ɗon durowa ha ɓawo majum ɗon waldurop ɗo dari, launi mai diyam goro. men naftira leso ve'utugo ha chiyeji yamin, ha hotelji ɓen naftira waldurop watugo kareji yamin.

Koromje on ɗo joɗi ha ledi ɗon mari nonde byoro ɗo haccaka majun ɗon filo nonde boɗeji haɓawo majun ɗon chagoji gotel ɗo maɓɓiti ɗiɗi bo ɗo maɓɓi, ɓe ɗo naftira ngam joɗugo ɓeɗo sila ha ccuɗi ɓe ɗo sila ha hotel ji.

Babal jooɗugo on, jey ɓe fawni ɗum be penti nooni bula, haa sera maajum, ɓe waɗi jamɗe, ɓe waɗi cen, ɓe aati babal may. Haa nder maajum ɗon koromje, be senta tebur jey rooba, ɓe ɗo fawni ɗum, ɓe ɗo suddi be leeda.

Goddo on o do jogi cincin hander jude mako do der ledda danejum cincin majum duddum be do jeri be do naftira be fulawa ha wadugo dum ,ha gefe mako don jamdi do jeri jeri be do wadi penti danejum b ha les majum don tait be do naftira be cinci ha yakkugo ha lamar.

Riga bingel ɗebbo be ɗo wallini ha leɗɗi. Nau ɗo mari naule ɗiɗi. Naulu je ɗau ɗo boɗejum. Naulu je lesɗo nɗanejum, be fulawo boɗejum.

Lisu, do ve’iti ha sudu, be caped bulu, ha seramajum don drowa didi be woldrop,

Ɓokkoi ɓe ɗo jooɗi ha nder aji, ɓe ɗon ɗuɓɓe ɓe ɓornai kare makaranta kowa ɗo ɓorni kare sare, woɓɓe feere ɗo vinda nda benchi ha caka maɓɓe, woɓɓe feere ɗo fija amfani majum ɓe ɗo hokka ɓe andal ngam ɓe laata kuje feere ha rayuwa maɓɓe.

Yonde sare je mari dammuɗe ɗiɗi ɗon ged manga be petel ha dou majum ɗon maadi je timminaka. Ɓeɗo mahi mahol mai ɗo juti, mahol mai wala penti. Ɓeɗo naftira yonde sare ngam haɓɓugo tegal, ngam inde.

Himɓɓe on ɗiɗi ɓe ɗo fauna mahol alama ba pio pi’on ɓe watta, ɗo mari laundi danejum, goto ɗo ɓorni limse riga boɗejum be salla ɓalejum, goto bo ɗo wati riga limse ɓalejum gaba daya, men ɗo naftira be irin majum ha madi jamanu.

Bibbe leɗɗe be taiti ha nɗer tasou. Ɗo mari shokali nyi'e nye’e. Men ɗo naftira ɗum waɗugo jus. Men ɗo naftira ha nyamugo banni.

Pallo je mari koromje balejum be filoji haa do majum ɗon senta tebur ɓalejum, haa mahol majum ɓe ɗo takki hoto, haa yeso majum ɗon tivi sitan balejum ɓe tivi ɗo huwa. Men ɗo naftira be majum haa paune sudu.

Chaja komputa ɗo wali ha leddi ɗo naftira be hite lamtarki ɗo mari soket ha yeso majum ɓe ɗo naftira be majum waɗugo chaji lapto ko computa ha sera majum ɗon leddi mbulmbuldi ɓalejum.

Kalagaje guda ɗiɗi, ɗo joɗi ha leddi, ɗo yondindiri, ɗo mari launi ndiyam ɗodɗe, ɓeɗo naftira be kalagaje watugo ha juɗe.

Debbo ɗo mori be atashmen, gasa juɗɗum o ɗo waɗi stayel kala-kala ha dou hore mako. Ɓe ɗon nyobbi ɗum, ɓe ɗo waɗi stayel majum. Ɗon o ɗo ɓorni suweta be gasa-gasa ha dou maajum. O ɗon wati yeri ha noppi mako. Ɓe ɗo naftira ɓe atashmen ngam vo'ungo gasa, ngam waɗugo ciko gasa to goɗɗo moran.

sondu, on do mari nonde bokko bokko, do jodi ha leddi ,hales majum don gene balejum ,hasera majum don gene diyam bokko bokko ,sondu do burna pat don fira on ,bo vurtatako sei jemma.

Kolta'on juungol ɗo mari nonde ɓaleejum. Ɗon layi ndiyam geraɗe be danejum. Ha seera majum ɗon mota ha gefeje majum, ɗon himɓe, ɗon gada, ɓe ɗo naftira be majum ngam to awaɗan jahale. Mota ɗo tokka dou majum.

Ɗeftere juɗe do jogi be ɓindi ɗanejum yeso majum ɗon launi bulu ɓe ɗo naftira ɗeftere ngam jangugo.

Firich ɗo mabɓiti, nder mai danejum ɗon mari kondo danejum ɓawo firich mai nonde burawun, be ɗon naftira ha waɗugo ndiyam peuɗam, ha waɗugo njareteɗam ɓeɗo naftira ha waɗugo kuje hako.

Babal sorugo nyamdu ɗo mari penti none danejum be boɗejum, ha dou majun ɗon fulawa bokkot ɓokko, ha yeso majum ɓe zani hoto debbo be nyiri ha nder tlade ɓe ɗon vindi be bindi ɓalejum, ha gefe majun ɗon dammugad manga je glas je ɓe waɗi hotoji nyamdu kala kala, ɓe ɗo naftira be irin babe ɗo ha sorugo nyamdu, himɓɓe ɗo ya joɗa siuta.

Ɓukkon roɓe, ɓe ɗo joɗi ha aji, ɓe ɗo ɓorni kolte ɓalejum, be danejum, ɓe ɗo seyi, ɓe ɗo ardin defti ha yeso maɓɓi makaranta min ɗo naftira ɗum gam hokkugo andal.

Caago, jey ɓe sigi nyebbam wojugo haa ɓanndu, ɗo mari nonnde bulu be daneejum, faleji maju ampaani maajum haa ɓanndu ngam fownugo ɓanndu, ɗiggitina laral, ɗelkina laral.

Taro on je himɓe siyasa nda himɓe ɗiɗi ɗo hofnidira. Goto ɗo ɓorni toggowol danewol, goto ɗo ɓorni toggowol ndiyam ɓalejum. Ɓeɗo jogi'ndiri juɗe ɓeɗo yeuta hakkunde maɓɓe.

Leggal dibino yoringa do rufiti ha leddi ha sera maju don kwano nonde danejum dibino min do naftira ha yakkugo bo be fere ɗo naftira ha waɗugo lekki.

Kwaali lekki, je ɓe njoonata fii-vaa-riduusa, ɗo mari noonde daneejum, be bindi ɓaleejum, ɗo mari hooto haako nonde ɓokko-ɓokko. Ɓe ɗo naftira be irin lekki ɗo ngam heɓugo sawqi, to a nyawɗo.

Goɗɗo ɗo dilla haa sera laawol. Nda mashin ɗo wara, o ɗo mari toggol ɓaleejum, be salla ɓaleejum, be paɗe ɓaleejum. Haa sera maako ɗon ci’e, ɗon get, ɗon varanda.

Set chokali guda jui. Je min naftirta ha waɗugo nyamdu. Min ɗo naftira gotel ha ɓoftugo hako min ɗo naftira gotel, ha ɓoftugo nyamdu bana jolof, gotel bo min ɗo naftira bana to a ɗo sa’a kuje, a ɓofta.

Ɓingel debbo on. Ɓeɗo laɓi hore mako kwal irin je zamanu je ɓe wujata nyebbam sei laɓa warta gasa wala. Oɗo jala, oɗo dasi geram, oɗo nyi'e mako ha yasi, oɗo sumpiti noppi bo wala riga ha ɓandu mako.

Goɗɗo on, o ɗo turi bo ɗon mari limse nonde bula, haa yeeso maako ɗon njamndi, haa o ɗo turi haa dow njamndi feere boɗeejum, haa ɓaawo maako ɗon kataakooji ɗo darindiri, nonde ndiyam geeraaɗe.

Paali urdi ɗo jeri lahi ha leddi, ɗo mari nonde danejum, gote ɗo mari nonde ndiyam madara, ɗo mari maɓɓoɗe ha cera majum balejum, min ɗo naftira urdi ngam fesugo ha ɓandu.

Shaago je sorugo lekki ɗo vindi godiya medikal ɗon jamɗe jamɗe ha shaago majum ha sera majum ɗon goɗɗo do va'i keke oɗo vawi buhu ha yeso mai ɗon katako juɗɗum ɗo dari ha kombi majum ɗon mota danejum ɗo waɗi paakin.

Ɗebbo'on oɗo moori, be gasa judɗum jee men yonata atachimen. Oɗo waɗi Sitayel kala kala ha do hoore mako. Hhm ɗo vo'ina debbo ɗo waɗa debbo fauna be majum.

Kuje paune roɓɓe pauda, nyeɓɓam hundugko, jan baki, gazal, men ɗo naftira ha faunugo, jan baki menɗo naftira ha waɗugo hunduko, gazal menɗo naftira ha finugo.

Drowa je ɓe fiyi, ɓe ɗo jeri defte ha sera majum ɓe ɗo sigi bairo, ha les majum ɗon durowa piputum ɗiɗi, min ɗo naftira defde ngam vindugo, min ɗo naftira bairo ngam bindugo.

Fali urdi ɗo jeri ha shago. Ɗo mari nonde ɓaleejum, min ɗo naftira urdi ha susugo. Ɗo urna bandu, ɗo itta kacceli ha ɓandu himɓe, amfani mai kenan.

Madi lope on ɗo tari ɗo hippi be genne ɗo mari dammugal, yawanci fu ɓeɗo tawaɗi ha kaiwe on amma marɓe chede ɗo maha ngam siwtugo.

Ɓingel debbo o ɗo ɓorni limse o ɗo jogi waya balejon ha juɗe maako nyoli zamanu dende anfani limse ɗo vo’ina debbo ɗo sura ɓandu debbo.

Fandu lekki ɗo joɗi ha leddi ɗo mari gumbal danejum, ha sera majun ɗon kwali, min ɗo naftira lekki ngam mii to min nyauɓe min yara min heɓa sauki ko damata amin, dokta ɗo vindina amin lekki.

Ɗo na'ura on je min ɗonata esi, ɗo huda be hite lamtarki ɓedo takki hamahol, ɗo mari nonde danejum les majum bulu, min ɗo naftira be esi wakkati gulɗum ngam fewna cudi.

Himɓe ɗo dari ɓe nai ɗo waɗi toggol daneejum, goto ɗo waɗi burawon goto ɗo waɗi ndiyam zargina, ɓe ɗo ha ɓawo maɓɓe ɗon himɓe ha dou majum ɗon bob hiite ɓe ɗo fauni hol mai be hiite.

Hifneje je min ɗonata da manga ɗo wali ha leddi, ɗo mari lawni iri gotel, amma stayel mai kala kala, worɓɓe ɗo naftira hifneje ɗo ngam faunugo yaha lamar.

Kwali lekki ɗo joɗi be bindi man launi hako, be fere bindi launi blu, sera kwali majum danejum, min ɗo yara lekki to min nyauɓe.

Ɓingel debbo oɗo moori morɗi boɗɗi, oɗo wadi bit, oɗo rufiti ɗum, oɗo moori be atachimen, oɗo maɓɓi yeso mako. Morɗi ɗo vo’ina yeso debbo morɗi ɗo waɗa debbo o vooɗa

Yeriwol be sarka be kuje juɗe, ɗo joɗi hadow ledda mai nolde danejum ha leddi, ɗo naftira ngam faunugo, ɗo naftira ngam vo’itungo debbo.

Ɗo zane on je ɓe zani, je himbe men nyonata ats waɗata, nɗa ɗum ɗo o naftiri penti launi kala kala o zani goɗɗo on ɗo va'i ɗo pucchu ɓedo samna, amfani majum ɓedo takka ha mahol ɓeɗo siga ha irin muziyum ji do.

Kolta on jei min ɗonata fly over, fere ɗo ha les majum fere bo dou kolta fere do ha dou majum, nda motaji bo ɗo saala ha ɓaawo jum ɗon sainbot jei mari hoto goɗɗo. Min ɗo naftira be majum ha ustugo haɗari mootaaji waɗata ha bowangal.

Taso on je min ɗonata womas ɗo joɗi ha leddi, leddi mai loope ɗo mari node bulu, nder danejum, be ɓawo majum danejum. Min doe naftira ha waɗugo nyamdu ɗo wulna nyamdu.

Tumerik ɗo rufiti ha leddi, ɗon keccum majum ɓoltaka, ɗon fere bo je ɓe taiti rawun rawun. Ɗon fere bo jei ɓe nami kurori maajum ɗo ha nder horde. Ɓe ɗo naftira tumerik ha yarugo ɓe ɗo dolla be kayan yaaji, be angalaaje yara, hala ndamba. Ɓe ɗo naftira kurori maajum ha waɗugo ha nyamdu, ɗo vo’ina nyamdu.

Juuɗe ɗo jogi geeraaɗe sa'iinga, ɗon no lawni daneejum be nawni geeraaɗe, ɓe ɗo rufi haa dow pilat nawni doɗɗe.

Goɗɗo ɗo va''i dow benci, o ɗo fawna mahol, o ɗo ɓorni toggol ɓaleejum. O ɗo fawna ɗum bee penti noone "leemu" bee ɓaleejum.

Inji je men andi blenda ɗo joɗi ha leddi, ɗon fere ɗo joɗi ha ɓawo mun launi danejum, min ɗo naftira ɗi ngam dirɓugo tattase.

Booju, gudatti, ɓe ɗoo dari, ɓeɗo mari nonde ɓalejuum, je cakamai ɗo mari nonde ɓalejuum be danejuum, ha kosɗi ha yeso mabbe don loode.

Kolba lekki do jodi ha leddi do mari launi didi bodejum bendi yambula mi do naftita lekki zami yarugo to demba feri himbe.

Nyiiri laawinga, ɗo jooɗi haa nder pilet, be haako, baskooje.

Yeeso sare ɗo maɓɓi be dammugal ɓalejum, haa yeeso majum ɗon leggal ɗo mari haako nonde ɓokko-ɓokko. Ɓeɗo naftira ngam nastugo sare, ngam vurtugo sare.

Roɓe ɗo dari ɓe ɗiɗi, ɓe ɗo waɗi limse iri gotel, ɓe ɗo waɗi oli ndade boɗejum ha dande maɓɓe, ɓe ɗo waɗi be ha juɗe maɓɓe, ɓe ɗo waɗi limse boɗejum, ɓe ɗo borni limse al'ada ngam hollugo al'adaji maɓɓe.

Ɓingel debbo o ɗo joɗi ha korwal, oɗo forti kosɗe sarla blu, riga boɗejum. Ha sera mako ɗon fandu ndiyam.

Deftere on ɗo jooɗi je ɓe vindi koston han amsa ɗari biyar ha dou diina islama, ɗo mari bindi ɓaleejum, deftere majum yeelo be bulu ɗo mari zane ba tummude ha yeeso majum, ha geefe majum ɗon lanta ɗo dou loppol burown.

Ɗo na'ura'on je men ɗonata Gas. Ɗoo mari murhu nayi ha dou majum, ha yeso mjumi nɗon kuuje Kunnugo guda jow, ɗo mari hoto ha yeso majum. Menɗo naftira be gas'on ɗo mara Silinda. Node Majum ɓalejum.

mashin jei hokkugo hite jei min wi'ata janareto, ɗo joɗi ha leddi. dou mai lo mari nonnde ndiyam geraaɗe, ɓandu majum ɗo mari baleejum ɗo naftira ha hokkugo hite namtarki.

Sare je ɓe mahi ɗum gidan sama. Ɗo mari windoji, ɗo mari esi, ɗon nodi danejum be nodi goro. Ha les majum ɗon leɗɗe ɓeɗo awi ndiyam haako. Ɓeɗo naftira be irin ci'eji ɗo ha hotel, makaranta, sare walugo.

Yeerii be sarka, ɗoo jooɗii haajuude debbo ɓee naftiri bee'oldi daneejuum ɓe wadirii yeeri maajuum, ɓe sarka maajuum, haadou maajuum ɗon pentinonde daneejuum, haɓawoo yeerii maajuum ɗon glabule ɓe ɗoo naftira yeerii ngam faunugo, boo ɓe ɗoo naftira yeerii ngam faunugo. Ɗoo vo'ina debbo ɗon nder kujeeji rawɓe faunira.

Hunde nyamugo jey ɓe sarrifi ɗum be fulaawa ɗo haa nder tek'awe ɗon midpay, ɗon kek .Min ɗo naftira ɗum ngam ɓeddugo njamu. Min ɗo naftira ɗum ngam ɓeddugo ƴii'am haa ɓanndu.

Babal durugo on je ɓe aati be jamɗe. Ɗon colli bana agwagwa, gortogal, nda mbewa ɓalewol ɗon dura, haa yeeso maajum ɗon leɗɗeji mari haako ɓokko-ɓokko, ɗon suudu dammugal maɓɓitingal.

Leso je ɓe naftirta ha sibiti. Ɗo jeri layi, ɗo mari penti ɗanejum ɓe bulu. Ha ɗow majum ɓe ɗo suɗɗi leppol. Ha gefe majum katako on, ɓe jamɗi ɓoɗejum. Ɗo naftira ɓe lesemai ha sibiti, to goɗɗo nyauɗo.

Kofi ɗo joɗi ha leɗɗi kofi mai je sylvan on dow mai ɗo maɓɓiti ɓeɗo naftiira ha yarugo ndiyam, woɓɓe fere ɗo waɗa ɓilonde ha asibiti ɓe ɗo naftira be kofi majum ha lotugu futte.

Paali lekki tati ɗo dari, ɗo mari hoto puccu, ɗo mari noni bokko-bokko, bindi boɗeejum be ndiyam geraaɗe ɓe ɗo naftira lekki ɗo ha nyaudugo dabbaji.

bukkon do dari ha yonde sare ,be do haba mabbutuggo dammugal ,don mahol juddum je mari nond pink dammugal majum nonde majum ash ha yeso sare majum don geei be bola.

Mota manga ɗo dari ha sera lawol ɗo mari tayaji manga manga ɗiɗo, dou majum ɗo mari nonde pich. Ɓeɗo naftira be iri motaji ɗo ha boftugo kareji bana butali to ɓe vurtinan, na’i to ɓe vurtinan yasi.

Bol lamtarki, ɗo wali ha leddi, launi may daneejum, ɓeɗo naftira be mai ngam haskugo hite.

Birigoggo on, ɗo dari o ɗo mari bicco juuɗɗum ɗo ɓamti kosɗe, hoore boɗeejum, haa les maajum, ɗon geene bee leɗɗe ɗo mari nonnde ɓokko-ɓokko

Riga on ɓe ɗon nyoti ɗum rigaji juɗɗi on guda ɗiɗi ɗo dari do mari nonde bulu ɗon waɗi stones, gotel majum bobodejum be bulu, hasira majum ɗon boro je ɓe sanyi be barira, ɓe ɗo naftira rigaji dow hafaune robe ɗo borna boro man ɗo vakka.

Kooli lekki ɗo jooɗi haa dow kataako, be binndi ɓaleejum ɗo mari lawni daneejum. Min ɗo naftira lekki ngam min moɗa to min nyawɓe.

Ɓiɓɓe leɗɗe on je min ɗonata abarba ɗo jeri ha dow katako settaka. Min ɗo naftira be majum ha taitugo yara, min ɗo naftira ha waɗugo jus ɗo hokka njamu, ɗo ɓedda iyam.

Daldal on edo takki intala mashindo dani habawusare majum do mari ledde do yeso majum do mari flawaji on do naftida be irin babedo ha dofuta gam wadugo kuje.

Ɓiingel debbo oɗo dari oɗo borni limse siket be riga oɗo suɗɗi gele ɓalewol ha ɓawo mako don gene be ledde do mari noɗi bokko bokko amfani limse ngam surugo.

Yeri. Je be naftiri be oldi dojoɗi do wadi ha dande debbo. yari be sarka ro ɓe do naftira yeri ngam vodenga be do naftira yari.

Na'uwura je min viyata Mashin je lotugo kare.ɗo Suddi be leda Danejum ɗo mari nondi Danejum ha les majum Boɗejum. ɓe ɗo naftira be Majum ha lotugo Kare. ɗo hokka Sauki hatto a lotan Karema.

Ledda biskit ɗo jeri kashi kashi ha nder kondo, ledda mai boɗejum be brown.

Hoto je min yonata gunki, ɗo joɗi guda tati, min ɗo naftira ɗum ngam hollugo al'ada himɓe.

Debbo ɗo mori gasa, gasa juɗɗum. Oɗo joɗi dou korowal, oɗo ɓorni limse noni ɗiɗi. Noni bula be noni boɗejum Ha yeso mako ɗon darugal.

Yonde sare, do mari dammugal manga, kala majum danejum, hasera majum don mahol, kala majum ndiyam madara.

Kawalije tasaje, je min ɗonata womas. Ɗo jeri, ɗo mari nonɗe ɗiɗi. Nonɗe ɓokko ɓokkko, be noɗe bula. Ha les majum ɗon kawalije ɗo jeri. Min ɗo naftiraɗi ha watugo nyamɗu nyamɗu.

Hoosere ɗo mari gene, ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko ha ton ton ɗon lawol kolta juungol je himɓe tokkata. Hoosere ɗo vallita himɓe haa dow girgizan kasa. Hoosere ɗo waɗa hendu haa mare.

Himbe waɗoɓe yaadu. Ɓe ɗo dari laayi ɓe ɗo dari ha babal firawal nda goɗɗo ɗo rondi rooba, be salla ɓaleejum be daneejum.

Gorajium daneji ɗo joɗi ha leddi, ɗo mari maɓɓode nonde gallura, ɓeɗo ɗuri ndiyam ha nder majum. Min ɗo naftira gora ngam watugo ndiyam, minɗo naftira ndiyam ngam yarugo.

Ɓibbe leggal ɓe launi bodejum, ha sera majum ɗon haako ɓe launi bokko bokko ha les majum don gene.

Biɓbe ledde on je be downata apple ko tupa ,do mari nonde didi bodejum be bokko bokko ha gefe majum don bibbe ledde je viyata goyve ha caka majum don roba do jodi do katako ,be bibbe ledde je min viyata dum gras be do naftira bibbe ledde do gam nyamago.

Fulawa je ɓe ayi ɗuɗɗum ha leɗɗi. Ɗo mari hako ɗuɗɗum noɗe bokko bokko. Ɗo mari pinɗi ɓoɗejum, ɓe Yelo. Ha sera majum ɗon leɗɗe yoringa, ɗon ka’e manga manga noɗe ɓalejum.

Satifiket, je mari nonde daneejum, be bindi maajum ɗo mari nonde boɗeejum be ɓaleejum. Ɗo mari hosugo juuɗe be sta nonde boɗeejum. Ɓe ɗo naftira satifiket ngam ɗabbutuggo kuugal.

alluha on je geengal je makaranta ɗo takki haa kombi mahol, ɗo mari nondi danijum bee bindi bulu, haa ɓaawo maajun ɗon mahol je mari nondi green bee yelo, ɓe ɗo naftira irin alluwaji ɗo takkugo haa sera mahol, to a ɗo mari haaje tallutuggo haje mako makaranta ɓe do naftira be irin alluhaaji mayj..

Awara je ɓe waɗi be nyebbe, je ɓe donata soya bins ɗo jeri ha nder pilat be yaji ha sera be juɗe ɗo hosa, men ɗo naftira a wara ngam nyamugo.

Paɗe guda ɗiɗi; gotel ɗo hippi gotel hippaka ɗo joɗi ha leddi lawni majum burawn ɓeɗo naftira paɗe ngam padugo.

Kuje ladde je ɓe yownata barewa ɗo wali ha leddi ha bawo mai ɗon geni launi launi hako.

Nder saare on je mari damugal boɗejum, ɗo maɓɓiti, ha sera mai ɗon windo ɗiɗi, ɗo mari penti ndiyam gooro, be pink, ha dow maaji ɗon pii-oo-pi, be bob hiite ɗo haski, ha yeeso mai ɓe fawni ɗum be taais ɓaleejum.

Ɗo spaina on. Ɗo mari size ɗuɗɗum ha nder boro majum nonde bula ɗo wali ha dou katako. minɗo naftira be irin spainaji ɗo ha fistugo noti, ha haɓɓugo njamdi, ha haɓɓugo noti.

Tattase je min ɗonata girin pepe. Ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko, haako maajum ɓokko-ɓokko. Min ɗo naftira be tattase ngam defuki jolop, hoɓɓe ɗo he’a haa nder kabej waɗa salat.

Riga ɓukkon je ɓe nyoti kashi tati ɗiɗo ɗo mari nonde galura, gotel ɗo mari nonde danejum be hoto ha yeso mai be salla nonde gallura ha les majum ɓeɗo wallini dou ka.

Ɓosaru ladde ɗo wali taggi, ɗo mari bicco manga be gasa, ɗo wali ha leddi. Launi majum ɓalejum.

Ɗeftere on je pukaraɓe naftirta ko shaafi hala jamu o mari launi ɓalejum be ɗon hoto hatonton ɓe ɗo naftira de gam heba andal nyaundurgo himɓe.

Ɓiɓɓe leggal jey min ƴonata piya, ɗo rufi haa leddi, ɗo mari nonnde ɓaleejum ,haa dow maajum ɗon lammuɗe, jooɗi ɓe ɗo naftira be maajum haa wujugo haa biredi nyaama ,nyaama ɗum ɓe ɗo waɗa nyebbam ngaasa be may.

Taro siyasa, himɓe ɗo jooɗi haa dow koromje woɓɓe feere ɗo dari, ɗon goɗɗo feere ɗo jooɗi haa dow kapet haa yeeso ɓe ɗo wolwa, alaama ɓe ɗo yeuti ndira hakkunde maɓɓe, woɓɓe feere ɗon ɓe meeti ɗo waɗi limse daneejum ɓokko-ɓokko.

Kwali Urdi on ɗiɗi, ɗo mari noonnde pink bee bulu haa ton, ɗo mari binndi daneejum, min ɗo naftira bee maajum haa feesugo ɓanndu, ɗo uurna ɓanndu ɗo itta kacceeli ɓanndu.

Do babal sorugo defte bedo jeri defte kalakala, be do senditi dum be katako bedi naftira deftere gam jangugo gam bindi.

Ɗo sare on giɗan sama hawa ɗiɗi. Ɗo mari windoji nai be dammude ɗiɗi. Min ɗo naftira ha waɗugo makaranta. Waɗuugo asibiti. Waɗugo ofisji.

Suudu jangugo, je min nyonata hol. Ɗum himɓe ɗo jooɗi rooɓe be worɓe, ɓe ɗo jooɗi do benci, ɓe ɗo ardini defteeji, be ɗo alaama ɓe ɗo heɗita jangirde, ɓe ɗo naftira be maajum haa jooɗugo janga.

Hore himbe ɗiɗi ɗo dari gote do labi ngabostaye bana morirobe gote bo do lara darugal be do labi mo jestaye amfani mai gam be voɗa.

Sondu je min yonata Jimina. Ɗo jodi ha leddi ɗo mari ɓandu noni ɓalejum ha yeso mon ɗon kuje juɗɗum ɗo mari noni bula kosɗe ɗiɗi.

Do wuro on je mari paune kalakala ,don leɗɗe don madi lope ɗon jamɗe amfani majum gam vo"ungo wuro.

Biɓɓe leɗɗe jei min donata gauta do mari nodi ɓokko ɓokko be Zane danijum habandu majum fere bo do taiti do jodi ha leddi min do naftira be mai ha nyakkugo ɓe ɗo wadira hako be majum be do ƴaka be bakuru be yaji.

Gildiyon je min donata mbuda do hado leako hako diyam bokko bokko, gildi mai diyam ma bokko bokko ɗoma dedo joda hado ledde om banni kokuma dow hakoje.

Leggal on, je ɓe awata ɗon mangoro ɗo tiggi ha nder ledda, ha gefe majum, ɗon taso be fulawa, alovera ha sera majum, ɗon filawa fere haɓwo majum, ɗon toggol danejum be payeb.

Leda biskit on je min andiri kaabin biskit, ɗo vindi nasko ha dow maajum , ɗo mari leda nonde daneejum, be yelo. Ha geefe maajum ɗon ko min njoonata maayo-nis, min ɗo naftira ha waɗugo koslo, biskit min ɗo naftira ha ƴakkugo, ɓe ɗo yarira shaayi be maajum.

Nyebban wujugo ɗo waali ha leddi ɗo mari maɓɓode danejum ɓandu maajum bo’ɗejum ɗo jodi ha leddi.

Kurori je ɓe sarrifi ha ledda danejum, ɗoo o mari fulawa be hotojii ha yeso majum, ɓe windi bo dejum ɓe don windi garin dan wake, min ɗoo o naftira be garin dan wake ha waɗugo dan wake. Ɗon belna hunduko.

Babal sorugo boro, ɗojeri boro halawol kalakala dizayin kalakala, ɗon boɗejum, ɗon danejum, ɗon pink, ɗon ndiyam goro, ɗo naftira be boro ngam jogugo, ɗo vakka boro, ɗo yada makaranta.

Palo on je ɓe fauni be koromje je min biata kushin, ɗo mari diyam goro ɗo mari filoji ɗiɗi, ha sera majun ɗon labuleji manga manga, ha les majum tise on je ɓe waɗi, ha dou majum bo pop on be glas manga, ɗon bob hitte.

Walldrop je ɓe fauni ɗum ɗo mari dammuɗe tati. Ɓeɗo sendi haa caka dow majum ɗon darugal, ɗo mari nonde ndiyam goro, ɗo dari. Amfani majum ɗum ɗo wata kare haa nder majum.

Leda makaroni je vindi pasta shet, ɗo mari nondi yelo be danejum be bindi ɓalejum.ha nder mai makaroni je lezdi yasi, min ɗo naftira ha defugo ɗo waɗa jelofmajum ɓe ɗo defa bannin waɗa sos rufa.

Cholle guda ɗiɗi ɗo dari ɗo mari none tati, none ndiyam hako, none popul, be pinc dou dari ha leɗɗi ɓeɗo penti none popul ha yeso majum ɗon leɗɗe.

Spainaje do wali hado katako di 5 ,do mari launi madara be don naftira be mai gam fistugo jamde.

Ɗo roba biskits je ɓe sarrifi ɗum ɓe haɗi kalakala ɗo mari nonde ɓokko ɓokko don zane rawun hatonton be paune. Ɗo naffira ha ƴakkugo, yarugo shayi, hokkugo bikkoi.

Aji benciji ɗuɗɗum ɗo joɗi, ha nder mai ɓe ɗo mabbi, ɗo mari windoji, ɗo naftira ha jangugo do hokka andal.

Do jamde on ɗo jeridiri je min nyonata don playa, don hakso, ɗon guduma, don zarto, ɗon pincis, don testa man. Ɗo naftira playa guduma ha tafpugo kusa ko ittugo kusa man. Ɗo naftira testa ha godugo hite man, ɗo naftira zarto ha ta’ugo katako.

Tuta lezdi, ɗo mari node nai. Nonde bula, boɗeejum, ɓokko-ɓokko, daneejum, be nonde ndiyam geraɗe. Men ɗo naftira tutawal ɗo ha andugo lezdi.

Fulawa be ɗo jeriɗi, ha leɗɗi. Ha bawo majum ɗon mahol. Gotel launi ɗoɗɗe. Gotel launi nɗanejum. Fulawa majum launi boɗejum.

Deftere ɗo jooɗi ha leddi, ɗo mari nonde daneejuum, be bindi ɓaleejuum, ɗoo mari lenguru, ɓaleejum ha dou majuum. Alama deftere majuumni je hala no a jogirta sana’a, ɓe ɗoo naftira be majuum ha jangugoo ɗoo hokka andal.

Dammugal sare mabbitinga hasera majum don windo ha dow majum don bob hite, min do naftida dammugal gam nastugo sare hagefe mai don katako nonde kofi.

Plat be nyamdu ha nder nyamdu man kashi ɗiɗi gotel noni boɗɗejum, gotel noni danejum ha sira majum ɗon dankali ɓe ɗo naftira nyamdu gam nyamugo.

Debbo, be gasa mako ɗo sendi ɗiɗi, reta san cinga, reta moringa be kum oɗo safita.

Kwali lekki be bindi boɗejum, kala majum pink, ha sera majum ɗon kala fere ruwan boɗejum.

Ɓiɓɓe ledde : On je ɓe ɗonata tuffa ɗo mari launi bodejun ɗo sawi ha nder derewol ha gefe majum don fere ɗo suddi be derewol bodejun min ɗo naftira tuffa ha nyamugo min ɗo naftira tuffa ha wadugo jus.

Kuje nyamugo on ɓe sarifi ɓe wati ha nder gongon ɗo mari nonde danejum be poppul ɗo mari fulawa be kuje dunyamete, gotel ɗo bo ɗo mari fulawa bannin ɓe ɗo naftira beiman ha nyamugo ha bdredi, gotel ɗo bo ɓe ɗo nyama bannin.

Goraji jaratee ɗam guda tati ɓedo jeri. Kala gora mai danejum ndiyam jaratee dan mai boɗejum.

Korowal manga viyetedum kushin do jodi do mari nonde poppul, hasera majum ɗon paune.

Sonndu jey min ƴoonata jimina, ɗo mari daande juuɗɗum, be hunnduko juuɗɗum, ɗo mari kosɗe juuɗeum, be ɓanndu ɓaleejum, her les maajum ɗon ɓukkonji maade jeeri ɓe ɗo laara ndiyam, ɓe ɗo naftira be maajum haa durugo haa saare.

Kuje on jei ɓe sigata chokalije, ɗon chokali laɓi be fork ɗo mari nonde ɓalejum be ndiyam bula ɗo jooɗi ha leddi e ɗo naftira chokali ngan nyamugo, ha ta’ugo kuje ha tufugo kuje.

Ɓiingel debbo oɗo jodi: Odo borni toggol juɗɗum o ɗon yawnidiri juuɗe mako oɗo wadi mayafi ndiyam bula ha bawo mako ɗon fulawa nonɗe bokko bokko be yelo ha gefe mako ɗon filo ɓe yawnidiri.

Korowal on je mari nonde bulu ha les maajum danejum ɗo mari kushin manga manga be petel, ɗo mari nonde mai bulu be danejum, be amfani maji ɓe ɗo siiga ha faalo bena ofisji manga manga ɗo ɓe ɗo waata koronje maajum ha totton.

Deftere ɗo dari ha sera sudu ɗo mari nonde danejum ha caka, ha dou majum bulu, ha les majum bulu, ɓe ɗo waɗi hoto ɓe ɗo vindi vindi arabia ha totton ha nder majum ɗon tivi manga be esi be senta tebul.

Gidan sama je mari hawa tati. Les maajum ɗon nonde boɗeejum, dou maajum ɗon nonde ndiyam geraɗe. Ɗon goɗɗo ɗo nasta, ɗo mari windoji, ɗo mari dammuɗe. En ɗo naftira be mai haa ofis, ɗo naftira be mai ha waɗugo makaranta, en ɗo naftira ha waɗugo sare.

Zani je himbe atis zanata. be ɗo kori ha zanugo irin kujeje bannin. Be zani kombuwal bebchen ha les majum. Hako be nonɗe bokko-bokko. Amfani majum be ɗo siga ha suɗu talihi. Be ɗo fauna suɗi be mai.

Ɗo chaja on ɗo joɗi ha leddi ha yeso majun ɗon hoto himɓe robe on ɓeɗow jala ɓeɗo ɓamti juɗe, en ɗo naftira chaja ha waɗugo chaji wayaji Amin.

Ɓukkon roɓe ɓe ɗiɗi ɓe ɗo dilla sera lawol ha gefe maɓbe ɗon daldal mahinga, o goto do wati riga nonde balejum, goto wati limse nonde bo balejum doye ndiyam bula ɓe ɗo bamti kossɗe maɓbe ɓe ɗo mori mordi gasa do juti.

Ɓiingel ɗebbo: Oɗo borni toggol juɗɗum ɗo mari nonde pich be koffi oɗo jodi do korwal man ɗo naftira limse ngam surugo man ɗo naftira limse ngam bornu go.

Kwali lekki do jodi ha leddi do mari nonde bokko bokko be bindi balejum, do naftira lekki to goddo nyaudo yara heba sauki bo do yaha asibiti doctor vinde lakki nga yara heba waraka.

Ɗo babal on sudu manga, jei ɓe sigata kujeji tarihi. Ɓe ɗo sigi hotoji hander mai ko min vi'ata gunki. Gunki ɗo ɓe ɗo sehi'on be leɗɗe. Ɗon fere nonde bokko-bokko be nonde ɓalejum.

Malafare je be sayi dum be bali neutugo, dago domarino nonde bodejum be danejum be bulu bedo naftira ha hufnugo biro be o naftira be majum bedo aata nange to naange dudi.

Ɗoo naaura jey min ƴoonata Bilenda, ɗo mari noone daneejum bee ɓaleejum, ɗo joodi haa leddi, min ɗo naftira haa dirɓugo tattase, haa dirɓugo kayan mar - mari.

Deftere on ɓe zani gefe majum nonde bulu caka majum danejum, ha les majun ɗon deftere je ɓe sigi ɗo mari nonde bulu be danejum be yelo, ha domajum ɗon maka ɗo joɗi hasira mai mahol on.

Hore leeso je mari nonde ash ɗo dari be said durowa ɗiɗi nonde ɗanejum ɓe ɗo fauni ɗum be ko min viyata silva ha ɓawo majum, ɗon wol drop je mari maɓɓode jego ɗo mari nonde ɗanejum ɗo dari, min ɗo naftira be majum ha ɓeutugo wala.

Faturu ɗo wali ha leddi, ha sera mako ɗon gene nonde ɓokko ɓokko, oɗo mari nonde brawn, oɗo wayliti o ɗo lara ɓawo mako.

Map lesɗe duniya, do zani do mari inde lesde kala kala do mari nonɗe bulu be balejum.

Biskit je min donata 7to7. Ɗo jeri ha glas. Haɓawo majum don biskit fere do mari nonde yelo, be buluwa hunduko majum ɗojeri. Ɗonaftira be biskit ɗo haƴakugo, be do wadira lamar be majum ba inde, ɓangal.

Juɗe ɗo mabɓiti ɗo jogi sufaina kala kala, ɗo wali ha leddi ɓe ɗo naftiraɗi ngam festugo jamɗe.

Agogo je ɓe viyata lenguru juɗe, ɗo takki ha mahol, be yeso majum launi ɗanejum, juɗe majum ɗon launi ɓalejum.

Yonde sare on nje mari launi ndiyam doɗɗe ɓeɗo fauni ɗum be fulawaji ɗon boɗejum ɗon ndiyam hako ɗon yelo, ha sera majum ɗon leggal ɗo dari ha yesso majum ɗon korka’e.